Aakwashigwana yetu yamwe yomaakwashigwana mboka yena oopoloyeka oonene dhoku kala ya kwashilipaleka kutya oya tekula oohi ndhoka hadhi kwashilipaleke kutya oya mona iipalutha noya mona iiyemo yili nawa nenge wo oya vula oku kala yapa aakwashigwana ooyakwawo iilonga.

Aakwashigwana yetu oyo aakwashigwana mboka mboka inaya mona ompito okuya komailongo, opo ya vule okukala ya mona ompito yoku imonena iiyemo yawo oshowo okukala ya mona iilonga, opo ya vule okukala ye na iiyemo ya vule okukwashilipaleka kutya aakwashigwana oye na iipalutha.

Uushitwe wetu owo wumwe wimushitwe muuyuni wa simanekwa, uunene kaakwashigwana okuza kiilongo yiili no yili. Aakwashigwana ohaya pewa wo iilonga opo ya vule oku kaleka uushitwe wetu wuli megameno lili nawa, wo wukale tawu nana wo aakwashigwana oyendji, opo tu mone oshimaliwa shoku tunga oshilongo shetu.

Aakwashigwana yetu ohaya kwashilipaleke kutya uunamapya wawo, owo wuli unene esipa lyombunda lyoshilongo shetu, ohaya kwashilipaleke kutya iimeno yawo oyili ya gamenwa, opo yi vule oku kala ye yapa eteyo ewanawa.

Uunamapya nuuniimuna osho oshikondo oshinene shomiikondo mbyoka hayi kwashilipaleke kutya aakwashigwana yetu oye li ye na iipalutha yo oyi imonena wo iiyemo, opo ya vule okukala ya tunga osho wo ya kale ya tuma uunona wawo kosikola.

Aakwashigwana yetu yamwe yomaakwashigwana mbyoka ya simaneka uunamapya. Yo ohaya vulu oku kala ya landa omashina omanene opo omashina ga vule okuya kwathela muunamapya wawo kaapena nande omalimbililo ga sha.

Aakwashigwana yetu yamwe yomaakwashigwana mboka haya vulu okukala yamona omashina okuza kiilongo yiili no yiili unene tuu komathigathano ngoka ha geetwa koombaanga dhomoshilongo shetu yo yavulu okukala yalonga nuupu muunamapya wayo.

Iiyamakuti yetu oyimwe yomiiyamakuti mbyoka hayi tu kwathele opo tu vule oku kala twa mona iiyemo moku kwashilipaleka kutya iiyamakuti yetu oyili ya gamwenwa, yo oyili muushitwe uuwanana, opo yi vule oku kala ya nana aatalelipo kiilongo yi ili no yi ili.

Aakwashigwana yetu oyena oopoloyeka ndhoka ha dhi ya kwa shili paleke kutya oya mona iiyemo osho tuu iipalutha, oha ya kwashilipaleka kutya oye na oopoloyeka dhoohi ndhoka ha dhi yape woo iipalutha dho oha dhi yapewoo iiyemo, osho ka oha ye dhilandithapo kaakwashigwana ooyakwawo.

Ethimbo lyefundja aakwashigwana yetu ohaya kwata wo oohi dhawo opo yavule okukala yamona iipalutha yo yavule okupalutha aakwashigwana ooyakwawo osho wo aakwanezimo yawo mboka kaayena itaavulu wo okulonga.

Uushitwe owuli wa simana moshilongo shetu oshoka ohawu tu etele iiyemo oyindji okuza kaatalelipo mboka ha yeya yetu talelepo. Tse tu vule oku kala twa longitha iiyemo oku tunga oosikola osho wo omagumbo niipangelo yetu moshilongo.

Aakwashigwana yetu oyeli aakwashigwana mboka ya simaneka omuthigululwakalo dhawo oshoka ohaya kwashilipaleke kutya ohaya ulikile aatalelipo mboka tayeya moshilongo shetu nkene dhili niinima mbyoka haya ningi momithigululwakalo dhawo.

Aakwashigwa yetu oyeli ya simaneka uunamapya unene. Oshoka uunamapya ohawu ya kwathele wo opo ya vule okukala ya mona iilonga yo ya vule wo okukala ya mona iiyemo okuziilila mokulanditha po iilongomwa yawo mbyoka haya longo.

Aakwashigwana yetu yamwe yomaakwashigwana mboka yena oopoloyeka oonene dhoohi ndhoka hadhi kwashilipaleke wo kutya oya vula oku pa ooyakwawo, aakwashigwana oyaakwawo iilonga, yo wo oya vula oku kala yi imonena iiyemo, opo ya vule oku kala ya kwathela aakwanezimo yawo oshowo oku kwathela aakwashigwana ooyakwawo.

Aakwashigwana yetu yamwe yomakwashigwana mboka yasimaneka uunamapya unene oshoka ohaya landa omashina omanene ngoka haye ga kwathele muunamapya wawo opo yavule okukala yamona eteyo lili nawa yo yavule okukala yalanditha po iilongomwa yawo mbyoka koshimaliwa shili nawa.

Aakwashigwana yetu ohaya teya iilongomwa yawo mbyoka haya longo muunamapya. Yo ya vule oku kala ya landitha iilongomwa yawo mbyoka ya hupako yo ya imone nemo iiyemo opo ya kwashilipaleke kutya aakwanezimo yawo oye na iipalutha. Yo opo yawape oku kala ya tuma aanona yawo koosikola.

Aakwashigwana yetu yamwe yomaakwashigwana mboka yapewa uunongo opo yavule okukala ya longa iilongomwa mbyoka hayi kwathelo woo aatalelipo ngele tayeya moshilongo shetu opo yavule okukala yi imonena ehala lyoku gondja , yo yavule woo okukala yeli taya popi oongeshefa dhawo nooyakwawo.

Uushitwe wetu wumwe womuushitwe mboka hawu nana aakwashigwana oyendji, opo ya vule okukala ya talela po oshilongo yo ya vule okukal ye tu pa oshimaliwa koomuma shoka hatu shi longitha, opo tu tunge oshilongo shetu.

Aakwashigwana yetu yamwe yo maakwashigwana mboka ya simaneka eliko lyoshilongo, oshoka ohaya kwashilipaleke wo kutya iinamwenyo yetu yo moshilongo ayihe oyili ya gamenwa. Opo aakwashigwana nenge aatalelipo sho ta yeya ya talelepo oye wete kutya oshilongo shetu shimwe sho miilongo mbyoka yina eliko unene miinamwenyo yetu.

Uushitwe wumwe womiikondo yomiikondo mbyono hayi kwashilipaleke kutya moshilongo shetu omwe ya iiyemo okuza koshikondo shaatalelipo. Ohawu gandja iilonga kaakwashigwana, opo ya vule okukala taya ulikile aatalelipo nkene oshilongo shetu shi li niinima ayihe mbyono yi li moshilongo shetu mbyoka aatalelipo inaya mona nale kiilongo yawo.

Aakwashigwana yetu yamwe yomaakwashigwana mboka yasimaneka uunamapya yo oyamona omailongo ogendji muunamapya opo yavule okukala ya kwashilipaleka kutya oya longa iilongomwa yawo moshilongo shawo kaya vule okukala ya katala iilongomwa kiilongo yi ili noyi ili.

Aakwashigwana yetu oya tala ko uunamapya kutya oyo onzo onene muuyuni hayi vulu okukala ye tu pa iipalutha oshowo iiyemo okuziilila mokulanditha po iilongomwa mbyoka tu na, tse tu kale kwa kwashilipaleka kutya aakwanezimo yetu oye na iipalutha.

Aakwashigwana yetu ohay kwata oohi ndhoka haya mono moopololeka dhawo ya mone iiyemo yo vule oku kala ya kwashilipaleka kutya aakwashigwana ooyakwawo oyena wo iilonga.

Aakwashigwana yetu oyeli yamwe yomakwashigwana mboka yasimaneka uunamapya nuunimuna oshoka ohaya tekula oohi dhawo yoya vule okukala ya monamo iipalutha niiyemo okuzilila koku landitha oohi dhawo.

Aakwashigwana yetu oyo yamwe yomaakwashigwana mboka ya simaneka oku longa, oshoka ohaya longo iilongomwa yawo, moku landitha kaatalelipo mboka yeya moshilongo shetu. Ohaya vulu wo oku longa opate dhetu opo ya kwashilipaleke kutya aatalelipo yetu oyeli ya gamenwa.

Efuta limwe lyomuunshitwe ndyoka hali etelenaakwashigwana yetu oshimaliwa , oshowoo ohali pe aakwashigwana yetu iilonga, opo yakwashilipaleke kutya oonzo dhetu dhomefuta odha gamwena , po kapuna nande omuntu tayimo opo atameke okudhidhipaga.

Aakwashigwana yetu Aanamibia ohaya tekula iinamwenyo mbyoka haya vulu wo oku kala yena oopoloyeka oonene dhoku tekula iinamwenyo uunene tuu oohi. Yo ya vule oku kala ya gandja kaakwashigwana ooyakwawo iilonga oku zilila moku tekula iinamwenyo yo ya vule oku kala ya mona iiyemo.

Aakwashigwana yetu, yamwe yomaakwashigwana mboka ye hole oopololeka dhoohi ohaya kwashilipaleke kutya aatalelipo sho tayeya moshilongo shetu ohayeya ulikile oopololeka dhawo ndhoka yena moshilongo, yo aatalelipo ya vule okukala yeya pa iimaliwa opo ya vule oku tsikila noopololeka dhawo.

Aakwashigwana yetu ya Namibia yamwe yomaakwashigwana mboka ya simaneka uunamapya, oshoka uunamapya ohawu yape wo iipalutha oshowo ohawu yape iilonga opo ya vule oku kala yi imo nena iiyemo mbyoka haya longitha oku kala ya kwashilipaleka kutya aakwanezimo yawo oyeli ya gamenwa noyena iipalutha.

Aakwashigwana yetu oyena oopoloyeka oonene ndhoka hadhi vulu oku kala dheyapa iimaliwa oshowo iipalutha. Unene oopoloyeka dhoohi, ohaya vulu oku kala ya tekula oohi dhawo noku kala yi imonena iipalutha, yo ya vule oku kala yedhi landitha po yo yi imonene mo iiyemo.

Uushitwe owuli owo onzo onene yoshilongo shetu, oshoka ohawu nana aakwashigwana oyendji, wo wuvule wo okukala wapa aakwashigwana yetu iilonga oshoka otaya kala taya ulikile aatalelipo oshilongo shetu, yo yavule okukala yiimonena iiyemo.

Uunshitwe wetu owumwe womuushintwe mboka ha wu nana aakwashigwana oyendji unene tuu okuziilila kiilongo yi ili noyi ili, yo ya vule okukala ya pa aakwashigwana yetu iilonga osho woo aakwashigwana yetu ya vule oku kala ya mona iiyemo okuzilila kehangano lyaatalelipo.

Uunshitwe wetu moshilongo owo wumwe womuunshitwe muuyuni mboka hawu nana aakwashigwana oyendji, oku ziilila miilongo yi ili noyi ili. Opo ya vule oku kala yeye ya talelepo oshilongo shetu, noya vule, oku kala yetu thigila oshimaliwa shoka hatu longitha, opo tu vule oku kala twa tunga oshilongo shetu.

Aakwashigwana yetu yamwe yomaakwashigwana mboka ya simaneka iinamwenyo yawo mbyoka haya tekula, oshoka iinamwenyo ohayi ya pe wo iipalutha. Ohayi ya pe wo iimaliwa okuziilila moku yi landitha po kiilongo yi ili noyi ili.

Aakwashigwana yetu oyena oopololeka odhindji moshilongo shetu. Ndhoka hadhi ya kwashilipaleke kutya oya mona iiyemo okuza moopololeka dhawo ndhika. Ohaya tekula oohi osho wo iinamwenyo yomomeya . Yo yavule okukala yu ulukila aatalelipo oopololeka dhawo ndhika.

Aakwashigwana yetu yamwe yo maakwashigwana mboka yena oopoloyeka oonene dhoku kala ya kwashilipaleka kutya oyena oohi dhawo osho wo oyena iipalutha yawo. Noku kala yu ulikila aatalelipo nkene oshilongo shetu shatungwa.

Uushitwe waNamibia owo wumwe womuushitwe mboka wasimanekwa muuyuni awuhe, oshoka aatalelipo ohaya zi kondje yiilongo yeye ya tale uushitwe wetu . Ohaya thigi mo oshimaliwa shoka sha pumbwa okufutwa kaatalelipo yoya vule woo okupa aakwashigwana yetu iilonga sho taya kala tayeya ulikile oshilongo shetu ashihe.

Uushitwe wetu mboka wasimanekwa muuyuni awuhe oshoka ohawu kwathele aakwashigwana opo yavule yiimonena iiyemo, yovule yiimonena iipalutha okuzilila maatalelipo mboka hayeya okutalela po moshilongo shetu.

Aakwashigwana yetu yamwe yomaakwashigwana mboka haya longwa unene tuu muunamapya. Ohaya vulu okulandithapo iilongomwa yawo, yo yavule okukala yiimonena iiyemo, opo ya vule okukala yakwashilipaleka kutya aakwashigwana oshowoo aakwanezimo oyaakwawo oyena iipalutha.

Aakwashigwana yetu yamwe yomaakwashigwana mboka yasimaneka uunamapya, oshoka uunamapya ohawuya kwathele woo opo yavule okukala yiimonena mo iipalutha oshowo iiyemo. Yoya vule okukala yakwashilipaleka kutya aakwashigwana ooyakwawo oyena iipalutha.

Aakwashigwana yetu ohaya tekula iinamwenyo yawo mbyoka hayi vulu wo okuya palutha oshowo haya vulu wo oku kala ye yapa iiyemo. oha dhipaga iinamwenyo yawo nokuyi landitha po kaantu yomoshigwana oshowo aakwanezimo yawo.

Moshilongo shetu omuna wo iinamwenyo mbyoka hayi kala yili momeya, mbyono hayi kwashilipaleke kutya wo aatalelipo yetu oyamona iinamwenyo ayihe, yo ohayi kwashilipaleke kutya ohayi gamene wo iinamwenyo iikwawo mbyoka yili momeya nayo.

Aakwashigwana yetu mboka yi ilongele uunamapya oyo woo aakwashigwana mbono hayetu kwathele opo tuvule okukala twamona iizemo iiwanawa muunapya wetu tse tuvule okukala twamona iiyemo yetu tuvule okukala twakwathela aakwashigwana ooyakwetu oshowo aakwanezimo yetu.

Uushitwe wetu owuli uushitwe mboka wa simanekwa muuyuni awuhe. Oshoka owo unene onzo onene moshilongo shetu. Mboka hawu vulu okukwathela oshilongo shetu unene tuu pashimaliwa. Opo oshilongo shetu shi vule oku kala sha tunga oopate osho wo oosikola.

Aakwashigwana yetu ohaya tekula oohi ndhoka hadhi vulu woo oku kala dheya pa iipalutha, oshowo okuya etela iiyemo, yo ya vule okukala ya kwashilipaleke kutya, aakwanezimo yawo, noshowo aakwashigwana ooyakwawo oyena iipalutha.

Aakwashigwana yetu Aanamibia oya simaneka uunamapya nuuniimuna oshowo okukala ya palutha iinamwenyo yawo. Unene tuu oye hole okukala ya palutha oohi dhawo ndhoka haya vulu okukala ya pa iipalutha, opo ya kwathele aakwanezimo yawo.

Aakwashigwana yetu yamwe yomaakwashigwana mboka yeli yakwashilipalela kutya oya landa omashina gawo ngoka haga vuku okukala geya kwathela muunamapya wawo. Opo iimeno yawo nenge iilongomwa yawo kaayikale nande yeya monena etewo ewinayi . Ashike oyeya monena etewo ewanawa.

Aakwashigwana yetu yamwe yomaakwashigwana mboka ya simaneka uuniimuna, oshoka uuniimuna owo wumwe womoshikondo shoka hashi vulu ya kale ye ya pa iimaliwa oshowo iipalutha mokukala ya landitha po iimuna yawo mbyoka ya tekula kaatalelipo oshowo kiilongo yi ili noyi ili.

Aakwashigwana yetu oyamwe yomaakwashigwana mboka yena oopoloyeka oonene, yelimo ya tulamo iimeno yawo oshowo iilongomwa yawo mbyoka, opo ya vule oku kala ya ulukila aatalelipo sho ta yeya moshilongo shetu opo ya vule oku kala yi imonena iiyemo.

Iinamwenyo yetu yimwe yomiinamwenyo mbyoka hayi kwathele moshilongo shetu opo tuvule okukala tuna uushitwe tawu monikwa nawa, tse tuvule wo okukala twamona iimaliwa okuza maatalelipo okuza kondje yiilongo taye ya yatale iinamwenyo yetu

Aakwashigwana yetu ohaya tungu omagumbo gawo popepi nuushitwe, opo ya vule okukala ya tala uushitwe yo ya vule okukala ya pa aatalelipo omagumbo gawo sho taye ya okutalela po moshilongo shetu yo ya vule okukala yi imonena mo iiyemo yawo.

Uunamapya wou li osho oshikondo shimwe shomiikondo mbyoka ya simanekwa moshilongo shetu, oshoka ohawu kwashilipaleke kutya aakwashigwana yetu oya mona iiyemo yo oya mona wo iipalutha, yo aakwashigwana yetu oya vula wo okukala ya pa aakwashigwana ooyakwawo iilonga, opo ya vule okukala yi imonena iiyemo ya kwathele aakwanezimo yawo.

Uunamapya nuniimuna owuli osho oshikondo shasimana moshilongo shetu, oshoka ohawu kwashilipaleke kutya aakwashigwana oyena iipalutha, oshowo iiyemo. Aakwashigwana yetu oyendji ohaya kala taya mono iipalutha okuziilila muunampya, mboka wasimanekwa moshilongo shetu ashihe.

Aakwashigwana yetu yamwe yoma akwashigwana mboka yapewa aanongo, opo yavule oku kala ya tungila aatalelipo omitala mpoka taya vulu oku kala taya lala ngele taye ya oku talelapo moshilongo shetu, yo yavule oku kala yiimonena iiyemo oshoka aatalelipo otaya futu opo ya pewe omiilalo dhika.

Aakwashigwana yetu yamwe yomaakwashigwana mboka yasimaneka uunamapywa, okashoka ohawu vulu woo kukala weyapa iimaliwa mbyoka haalongitha woo okukala opo yavule woo okukala yakwashilipaleka kutya aanona oyaya kosikola oshowoo oyena iipalutha momagumbo.

Aakwashigwana yetu oyeli yatunga woo omatungo gawo ngoka haga kwashilipaleke kutya aatalelipo ngele tayeya moshilongo shetu oyeli megameno ewanawa opo yavule okukala yapa aakwashigwana yetu iimaliwa, opo yavule okukala ya kwashilipaleka kutya oyena iipalutha

Aakwashigwana yetu oyeli ya simaneka uunamapya, oshoka ohawu vulu okuya kwathela opo ya mone iiyemo yo ya vule wo oku kala ya kwashilipaleka kutya aakwashigwana oshowo aakwanezimo yawo oya mona iipalutha.

Omamanya getu ngoka geli moshilongo shetu ohagavulu okukala getupa iilongomwa yi ili noyi ili uunene tu oosamende dhoka hatulongitha okutunga osho wo okukaka wo gakelela wo oshilongo shetu opo kashiyonagulwe po kaataleli po sho hayeya.

Aakwashigwana yetu oyo aakwashigwana mboka yena oopoloyeka oonene dhoku tekula oohi ndhoka hadhiya kwashipaleke kutya oyiimonena iiyemo yawo nenge iipalutha muku zilila mokulandithapo oohi ndhoka taatekula.

Aakwashigwana yetu ohaya tekula oohi, oyo yamwe yomaakwashigwana mboka yena oopololeka oonene dhoku tekula oohi opo yavule okukala yi imonena iiyemo oshowo okukala yi imonena iipalutha yo yavule oku kala ya palutha aakwashigwana ooyakwawo.

Uushitwe wetu owuna iilongomwa mbyoka muuyuni ya simanekwa kaatalelipo oshoka ohayi kwathe aakwashigwana yetu opo yi imonene iiyemo momukala taya ulikile aatalelipo oshilongo shetu ashihe, oshowo okukala ya gandja omalukalwa gawo kaataleliopo.

Uunshitwe wetu owuli wumwe wa simanekwa uunene moshilongo oshowo ohawu kwathele aakwashigwana yetu opo ya vule oku kala ya tunga omagumbo gawo muunshitwe wetu mbuka yo ya vule oku kala ya mona ompito opo ya vule oku kala omagumbo ye gapa aatalelipo yo ya mone iiyemo.

Uushitwe wete owo wumwe mboka ha wu nana aatalelipo muuyuni, mboka haya vulu oku tu etela ondunge dhiladhilo nkene tu na oku kala twa tunga oshilongo shetu, yo ohaya vulu oku kala ye tupa iimaliwa mbyoka ta tu vulu oku longitha opo tu tunge oshilongo shetu, tse tu vule oku gandja omukuli kaakwashigwana yetu mboka yena oongeshefa dhawo.

Aakwashigwana yetu oyeli ya longa nuudhiginini opo ya vule oku kala ya tunga oshilongo shetu, noya vule oku kala ya ninga oopate dhoka hadhi tu kwathele oku kala twaya pehala nomahala ogendji moshilongo shetu, okuza pehala limwe nokuya pehala limwe.

Aakwashigwana yetu oyena oopoloyeka oonene dhoka tadhi kwashilipe kutya oyiimonena iiyemo yo wo oyiimonena iipalutha opo ya kwashilipaleka kutya aakwashigwana naakwanezimo oyena iipalutha yo tayi vulu wo oku kala ya gandja iilonga kaakwashigwana.

Aakwashigwana yetu yamwe yoma akwashigwana mboka yapewa uunogo owundji, oshoka aakwashigwana ohaa vulu oku kala ye etapo iilongomwa yawo yo yavule okuyi landitha opo yavule oku imonena mo iiyemo niipalutha opo ya vule oku palutha aakwashigwana oyakwawo nenge aakwanezimo yawo.

Iikulya yetu yopamuthigululwakalo yimwe yomiikulya mbyoka ya talika ko kutya oyo hayi pe aakwashigwana yetu omalago opo ya vule oku kala yi imonena shoka taya kongo unene tuu iilonga, ngele omukwashigwana otazi komukunda uuka kuushimba oha pewa iimbombo opo a vule oku kala e na elago mondjila nomonkalamwenyo ye ayihe.

Uushitwe womoshilongo shetu owuli wumwe wominima mbyoka yatalikako kutya owo hawu vulu oku kala wetu etela oshimaliwa okuza oiilongo yi ili noyi ili. Ohawu kwathele aakwashigwana yomoshilongo shetu opo ya wape oku kala yamona iilonga oku zilila muushitwe, oshoka ohaya pumbwa oku kala yakalela aatalelipo nokuya ulikila nkene oshilongo shetu shili.

Uushitwe owuli owo wa talikako onga esipa lyombunda lyoshilongo shetu. Oshoka ohawu nana aataalelipo oyendji no taya vulu wo oku kala ya mona mo iilonga oshoka oyena oku kala taya ulikile aatalelipo oshilongo shetu nkee shili.

Aakwashigwana yetu yamwe ohaya longo nuudhiginini opo ya etepo iilongomwa mbyoka yeyi longa koonyala dhawo yo yene. Opo woo ya vule oku kala ya mona oshimaliwa, oku ziilila moku landita po iilongomwa yawo mbyoka, opo ya vule oku kala ya kwathela aakwashigwana ooyakwawo, oshowo aakwanezimo yawo.

Oondjuhwa odho dhimwe dhomiimamwenyo mbyoka hayi kwathele aakwashigwana yetu oshoka ohaye dhilanditha etaya mono iiyemo nenge yalandithe omayi etaya mono iiyemo.

Ehumokomeho olye tu etela woo omashina ngono hatu vulu oku kala twa longitha muunamapya wetu. Opo tu vule oku kala tuna aantu tweyapa iilonga, oshoka otaya vulu ya kale taye tu talele omshina getu, go gakale taga longo naana ngaashi ga pumbwa okulonga.

Oshikondo shuunamapya osho oshikondo shimwe moshilongo shetu muka hashipe aakwashigwana iilonga yi ili noyi ili hayi kwathele woo aakwashigwana opo yavule okumona iiyemo yawo aho taya longo.

Oonzo dhetu dhomefuta odho dhimwe dhomoonzo ndhoka dhili dha kwashilipaleka kutya odho hadhi tukwathele moshilongo, oku gandja iilonga oshowo oku tu monena iimaliwa okuza kiilongo yi ili noyi ili oshoka ohadhi vulu oku tumwa kiilongo yi ili noyi ilile.

Efundja olyo olyili nana hali tu etele iiyemo oyindji oshoka ohali tu etele oohi dhoka hatu vulu okukala twakwashilipaleka kutya otwedhi landithapo opo tumone iiyemo tukwathele aakwashigwana ooyakwetu, osho wo aakwanezimo yetu.

Uunamapya osho oshikondo hashi kwathele aanafalama oyendji, uunene tuu ngele omunafalama oha kunu, ye okuna iinamwenyo, ngele omunafalama okwa kunu eta teyamo, oha gandja iinima mbyoka ya hupamo koongombe nokudhi hupitha.

Uunamapya owuli osho oshikondo shimwe shomii kondo mbyoka tayi kwathele oshilongo shetu, opo shi wape oku kala sha huma komeho, oshoka uunamapya ohawu kala tawu gandja iilonga kaa kwashigwana yetu mboka, opo ya vule woo oku kala ya monamo iiyemo yawo.

Uunamapya osho naana esipa lyombunda moshilongo shetu. Shoka oha shi tu kwathele wo , opo tu vule oku pa yakwetu iilonga mbono kaa ye na iilonga, kaa pe na nande omadheulo gasha.

Aakwashigwana yetu aaNamibia oyeli ya talako oohi, osho onzo onene moshilongo shetu, oshoka oha dhiya kwatha opo ya mone iimaliwa, ohaya vulu wo oku kala yedhi tekula, yo ya paluthe aakwanezimo yawo nadho.

Uunshitwe woshilongo shetu owo wumwe wo shikalimo shoka sha tali kako kutya owo esipa lyombunda lyoshilongo shetu, oshoka owa gandja iilonga kaakwashigwana yetu oyendji moshilongo, opo ya vule oku kala yi imonena iiyemo, noku kwathela aakwanezimo yawo.

Aakwashigwana yetu oyendji ohaya tekula oohi dhawo opo wo ya vule okukala ya mona iipalutha. Yo wo ya vule okukala yi imonena mo oshimaliwa. Okuziilila mokulanditha po oohi dhawo ndhoka kiilongo yi ili noyi ili osho wo kaakwashigana ooyakwawo.

Uunamapya owo esipa lyombunda lyoshilongo shetu oshoka ohawu tu kwathele opo wu vule oku kala wa eta omashina ogendji moshilongo shetu moka tatu vulu oku longitha opo wo tu vule oku etapo uunamapya wetu osho wo oku kala twalonga iilonga yetu pethimbo.

Iiyamakuti yetu mboyono ohayi vulu woo okukala yetupa omathano ngoka tatuya tu ulikile uunona wetu nkene oshilongo shali manga inawuvalwa . Ohayi vulu woo okukala yetupa oshimaliwa oshoka ohatu vulu oku yidhipaga etatu yi landithapo.

Oohi moshilongo shetu odho dhimwe dhomiinamwenyo mbyoka hayi tu kwatha opo tukale twa mona iipalutha momagumbo, unene tuu aantu yetu mba yeli komikunda, mba inaya mona elongo lyo pombanda, yo inaaya ya kiiputudhilo yopombanda.

Aakwashigwana yetu, unene tuu mbo yi ilongela uunamapya, oha ya vulu oku kala yetu kwathela opo ye tupe uunongo nkene tuna oku longitha uunamapya wetu yo oha ye tu uli ki le unene tuu uunongo mbika ya pewa

Aakwashigwana yetu yomoshilongo shetu ohaya mono iiyemo oyindji okuziilila muunamapya omolwaashoka aakwashigwana yetu ohaya longo ashike muunamapya nomo yeli haya mono iiyemo yawo.

Aakwashigwana yetu ohaya tekula iinamwenyo oyindji ngashi oonkanga, oondjuhwa oshowo oohi, opo ya vule okukala ya mona iipalutha. Ya vule oku okukwashilipaleka kutya aakwashigwana ooyakwawo oya mona iipalutha.

Iikunino oyo yimwe yomiinima mboka hayi kwathele aakwashigwana yetu opo yavule okukala yena iilonga mboka kayena iilonga opo yavule okukala yamona iiyemo yawo okuziilila miikunino.

Aakwashigwana yetu oyendji oyeli kiiputudhilo yoku ilongela oku tekula oohi . Ohaya vulu okukala ya tekula oohi odhindji opo yavule okukala yedhi landitha po yi imonene iiyemo noshowo okukala ya tekula aakwashigwana yakwawo.

Aakwashigwana yetu ohaya kutha omashina okuza kiilongo yi ili noyi ili, oku ziilila sho haye ga landa opo ya vule oku kala ya kwashilipaleka kutya, uunamapya wawo otawu ende nawa oshowo iimeno yawo ota yi mene nawa.

Uushitwe wetu moshilongo owo naana wa talika ko onga esipa lyombunda moshilongo shetu oshoka ohawu tu kwathele opo tu vuke oku mona iimaliwa okuza kiilongo yimwe yi ili noyi ili mokuziilia maatalelipo mboka hayeya oku tala uushitwe womoshilongo shetu.

Omamanya getu moshilongo nenge nditye oondundu dhetu moshilongo odho kwali hadhi longithwa koo kuku yetu yonale opo ya wape okunyola no kwiitumina omatumwalaka oshoka ethimbo ndyoka ka kwali kuna oongodhi

Aakwashigwana yetu oyendji oyena oopololeka dhawo dhokukala ya kwashilipaleka kutya oyena oondjuhwa oshowo ohaya tekula oondjuhwa. Opo ya vuke oku kala yi imonena mo iiyemo oaho wo okukala ya mona iipalutha yokupalutha aakwashigwana ooyakwawo.

Uunafalama owo unene esipa lyombunda lyoshilongo shetu, ohashi kwathele aaNamibia aakwetu opo ya kone iilonga, opo ya vule okukwathela aakwanezimo yawo oshowo aantu yopomikunda dhawo.

Uushitwe womoshilongo shetu owasimana onga eliko. Uushitwe wetu ohawu tu etele eliko olindji okuziilila kaakwashigwana okuza kiilongo yi ili noyi ili oshoka ohaye ya yatale uushitwe mboka wuli moshilongo shetu kawuli miilongo yawo.

Uunamapya owuli wumwe womoshikondo shoka hashi tu kwathele opo tuvule okukala twamona omashina ogendji okuza kiilongo yi ili noyi ili, tse tukale twaningwa iilonga yetu iipu kaaniilonga yetu.

Uunamapya moshilongo shetu osho shili oshikondo sha talikako onga esipa lyombunda lyomoshilongo oshoka ohali kwathele aakwashigwana yetu mboka inaya mona ethimbo opo yavule oku katsikila kiiputudhilo yopombanda opo yavile woo okwiimonena sha oshimaliwa osho woo iikulya.

Iiyamakuti yetu oyo yimwe yomiimuna mbyoka hayi tu kwakwathele okukala twamona iiyemo okuza kiilongo yi ili noyi ili. Oshoka aatalelipo ohaye ya okuza kiilongo yi ili noyi ili opo yawape okutala iiyamakuti mbyoka tu na moshilongo noha tu vulu okuyi dhipaga tatu tumu onyama kondje yoshilongo.

Iiyamakuti yetu oshowo iinamwenyo yetu mbyono hayi kala mEtosha, oyo yimwe yomiinamwenyo mbyono hayi vulu oku kala yetu etela oshimaliwa moshilongo shetu, oku ziilila kaatalelipo mboka ha yeya oku kala yeyi tala, opo ya vule oku kuthako omathano ye ki ilonge.

Uushitwe moshilongo shetu owo wumwe womiinima mbyono hayi tu kwathele opo tu kale twa mona iimaliwa okuziilila maatalelipo

Aakwashigwana yetu ohaya fulu oondama dhawo, opo yavule okukala yamona omeya, opo wo yavule okukala yatekela iimeno yawo, osho wo okukala yapa iimuna yawo opo yivule okunwa.

Uunshitwe wetu moshilongo owo naanaa wumwe wuli watalikako kutya owo onzo yimwe yomoshilongo shetu, ndjono hayi vulu okukala yetu pa oshimaliwa unene tuu shaashi ohayi nana aatalelipo okuza koombinga dhiili nodhili menenevi lyetu.

Aakwashigwana yetu oha ya tekula oohi dhawo opo yavule oku kala yi imonena mo iiyemo yawo, yo ishewe yavule oku imonena iipalutha opo ya pe aakwanezimo yawo.

Aakwashigwana yomoshilongo shetu oyeli haya kala yiitula unene muunamapya oshoka ohaya vulu okumonamo iipalutha yo ohaya vulu okumonamo iilongomwa mboka kayena yo yavule okukala yalanditha nooyakwawo mboka yena iilongomwa mbo yena.

Uunshitwe owo oshinima shoka sha talika ko moshilongo shetu shino tashi vulu oku humitha komeho oshilongo shetu. Uunshitwe ohawu nana aatalelipo oku za kiilongo yi ili noyi ili opo yeye ya tale uunshitwe wetu nohaya kala ya pumbwa opo ya kale ya etelela oshimaliwa sho shi vule oku kala sha longithwa oshimaliwa shika oku tunga oshilongo shetu.

Oshikondo shetu shuunamapya nuunimuna osho oshikondo shimwe shono hashi kwatha aakwashigwana opo ya vule ya mone iilonga yo woo ya mone iipalutha yokukwathela aakwashigwana yawo mboka kayena mpoka haya longo.

Uunamapya owu li wa talika ko onga shimwe sho miikondo mbyoka hayi vulu okukala ye eta aakwashigwana pamwe opo ya vule okukala ya longomwa yawo nuudhiginini yo ya vule wo okukala ya kwathela aakwashigwana mboka kayena sha iiyemo.

Uunamapya owuli owo oshikondo oshinene miikondo ayihe moshilongo shetu oshoka ohaye tukwathele woo opo tuvule okukala twaninga oshimaliwa okuziilila mokulanditha iilongomwa yetu osho woo okukala twavula okunana aatalelipo kondje yiilongo yeye yatale iilongomwa yetu.

Uunamapya owo nana oshikondo shimwe shoka hashi kwathele aakwashigwana yetu opo ya vule okukala yamona iiyemo yawo osho woo iipalutha opo yavule oku kala yapalutha aakwashigwana osho woo aakwanezimo yawo.

Uunamapya owuli shimwe shomiikondo mbyoka yasimanekwa moshilongo shetu. Oshika aakwashigwana ohaya kala taya longo omapya gawo, opo ya vule okumona iipalutha noya mone vule oku kala yalanditha yamone oshimaliwa shokulanda iilongomwa yawo.

Uunala womoshilongo shetu owo wu li oshinima shimwe sho miinima mbyoka ha yi vulu oku andjakaneka omeya moshilongo shetu ashihe. Omeya ngano oha ga longithwa oku kala ga tekela iimeno yetu osho wo oku kala ga nuwa kiimuna yetu.

Aakwashigwana yetu unene tuu pethimbo djo mvula, ohaya kwashilipaleke kutya ohaya ka kwata oohi dhawo momadhiya, moka haya vulu woo oku kala ya monamo iiyemo moku ziilila moku landitha eehi ndhoka taya kwata moma dhiya.

Aanasikola wo aalongwantu yetu mboka yeli kiiputudhilo ohaya ulikilwa nkene iinima mbyono haya longwa koonyala. Opo ya vule wo oku kala yena uunongo yo ya vule oku kala tayeshi longo uuna ya mana oosikola dhawo.

Oondjuhwa dhetu odhi li odho dhimwe dho miinamwenyo mbyoka ya talikako kutya ohadhi vulu oku tu kwathela, mokukala twa mona iiyemo okuzilila moku dhi landitha komahala gi ili nogi ili. Oshoka odhi na naana aantu oyendji ye dhi pumbwa.

Aatalelipo ohaye tu kwathele wo opo ya vule oku humitha oshilongo shetu komeho. Oshoka ohaye ya yena omadhiladhilo omape nkene tuna oku kala twa longa nuunshitwe wetu. Osho wo ohaya kwathele wo aakwashigwa opo ye ya pe iilonga mokukala taye yu ulukile oshilongo shetu ashihe.

Uunshitwe owuli owo onzo onene moshilongo shetu. Ohawu nana aakwashigwana oyendji okuziilila kiilongo yayoolokathana opo ya vule yeye yatale uunshitwe wetu. Ohaya futu oshimaliwa shoka hatu longitha opo tutunge oosikola niipangelo moshilongo shetu.

Oshikondo shwtu shuunamapya oaho oshikondo shimwe shomkondo mbyoka hayi kwashilipaleke kutya aakwashigwana yetu oya mona iipalutha noshowo iinamwenyo yetu kutya oyamona iipalutha.

Aatalelipo oha yeya moshilongo shetu, noha ya vulu oku kala ye tupa oshimaliwa, oshoka ohaya vulu oku kala ya pumbwa oohauto ndhoka yena oku dhi futila sho ta yedhi longitha. Opo woo aakwashigwana yetu ya vule oku mona oshimaliwa shili nawa, sha kola.

AaNamibia oyendji oya itula naana muunamapya, oshoka owo hawu tu kwathele, moku kala twa mona iikulya yetu , oshowo tu kale twa mona iimaliwa opo tu vule oku kala twa kwathela aakwanezimo yetu.

Uushitwe wumwe wo miinima mbyoka hayi vulu okutukwathela opo tu mone oshimaliwa okuza kiilongo yi ili noyi oshoka aantu ohaya zi kondje yiilongo yeye ya tale uushitwe woshilongo shetu sho wuli nokukutha omathano yo ya vule okuka ylukuka ulukila aantu kiilongo yawo.

Aakwashigwana yetu aaNamibia oyeli haya tekula oondjuhwa dhawo opo ya vule oku kala mona iipalutha, osho wo ya vule oku kala yedhi landitha po yo ya mone iiyemo, ya vule woo oku kala ya kwathela aakwashigwana osho wo aakwanezimo yawo.

Uunshitwe womoshilongo shetu owu li wumwe wo miinima mbyoka moshilongo shetu hawu tu kwathele wo opo tu kale twa mona iiyemo, okuza kiilongo yi ili noyi ili, oku ziilila kaatalelipo mbono haye ya oku kala ya tala uushitwe mbu wu li moshilongo shetu.

Oohi odhi li odho oonzo dhoshilongo shetu dhoka dha simanekwa unene tuu kaakwashigwana yetu. Oshoka ohadhi vulu okukala dhetu etela iiyemo, okuziilila moku dhi tuma kiilongo yi ili noyi ili, opo wo yi vule okukala ye tupa iimaliwa mbyoka hatu longitha okutunga oshilongo shetu.

Uunshitwe wetu mbuno owo uunshitwe wumwe mboka hawu tu kwathele opo tu mone iiyemo okuza kiilongo yi ili no yi ili, oshoka ohawu nana aatalelipo mboka haya vulu okuya e ta ye tu pe iimaliwa yawo mbyoka haya longitha kiilongo yawo.

Oshikondo shuunamapya osho shimwe sho miikondo mbyoka ya talikako moshilongo shetu, yili yapa aakwashigwana yetu iilonga, oshoka aakwashigwana yetu yamwe inaya longwa , ashike muunamapya inamu pumbwa omuntu alongwa uunene.

Oshikondo shuu namapya osho oshikondo shimwe shomiikondo mbyoka hayi kwashilipaleke kutya, moshilongo shetu muka omuna iikulya yiwape oku kwathela aakwashigwana yetu, mboka ihaya vulu we oku oku longa yo kayena we oonkondo dhoku longa momapya.

Uunamapya osho oshikondo shimwe shoka hashi kwathele aakwashigwana yetu mboka yeli momikunda opo yavule okumona iipalutha yavule oku kwathela aakwanezimo yawo ya monesha shopela yo ya vule woo mbi yahupapo yeyi landithe yamonemo oshimaliwa opo yavule oku landa iikulya yimwe yi iki noyi ili.

Aakwashigwana yetu ohaye etapo oopoloyeka dhawo dhoku tekula oohi opo woo ya vule oku kala yi imonena mo iipalutha, oshowo oku ulukila aalongwantu mboka yeli kiiputudhilo opo ya vule oku mona kutya oohi ohadhi tekulwa ngiini.

Oondjuhwa dhetu odhili odho iinamwenyo mbyoka ya simanekwa kaakwashigwana yetu oyendji, oshoka ohadhi vulu wo okutupa onyama oshowo okutupa omayi ngono hatu vulu okupalutha aakwanezimo yetu nago. Tse ohatu vulu wo oku dhi landithapo tu mone iiyemo.

Aakwashigwana yetu oyeli yapewa uunongo, opo yavule wo okukala yalonga iilongomwa yawo mbyoka tayi vulu okuyilongitha, opo yavule okukala yakwata oohi yoyavule okupalutha aakwanezimo yawo.

Uunamapya nuuniimuna owo oshikondo shimwe hashi eta iimaliwa unene moshilongo shetu. Oha wu kwathele aakwashigwana opo ya mone iiyemo, yo ya mone iipalutha yawo oku kwathela omazimo gawo naa negumbo yawo.

Uunafalama woondjuhwa noombaka owo Uunafalama wumwe hawu kwathele aakwashigwana momukunda gwetu. Aakwashigwana ohaya tekula oombaka noondjuhwa opo yamone mosha shokulya noshimaliwa, yamwe ohayedhi landitha opo yamone mo iiyemo opo yatume uunona wawo koskola.

Efuta olyo limwe lyomoonzo dhomoshilongo shetu hayi tukwathele woo opo yivule oku tukwathele iiyemo okuza kiilongo oshoka ohali nana aatalelipo oyendji . Ohali tukwatha woo oku tupa iipalutha mbyoka omo aantu haya kakwata oohi opo yavule okulanditha yamonemo iiyemo oshowo iikulya.

Aakwashigwana yetu oyena iikunino momagumbo gawo opo yavule okukala itaya landa iilongomwa oyindji koyakwawo, ohaya kala wo taya kutha iimeno yawo mbyoka miikunino yawo nokutekula aakwanezimo yawo.

Uunamapya owuli owo yatalikako onga esipa lyombunda lyoshilongo shetu, oshoka ohawu kwathele akwashingwana yetu opo yavule okukala yamona iipalutha, opo wo yavule okukala yamona iilonga noku kwathela aakwanezimo yawo.

Aakwashigwana yetu oyena iilongomwa mbyoka ya longa unene koonyala dhawo mbyoka haya vulu woo okukala ye etapo oshimaliwa okuziilila moku shi landithapo kaantu mboka hayazi kondje yiilongo opo woo yavule okukala ya mona iimaliwa okuza kombanda yiilongo, opo yavule okukala ya kwashilipaleka kutya aakwanezimo yawo oyeli nawa.

Uunshitwe wetu ohawu nana aantu oyendji okuziilila kiilongo yiili noyiili, uunene tuu ohayeya okukala ya kwashilipaleka kutya okuziilila oyeya momafudho okukalako opo yatale enenevi lyetu Africa.

Oongombe dhetu dhimwe dhomiinamwenyo mbyoka hayi kwathele woo aakwashigwana yetu opo yavule okumona iipalutha yo yavule woo okukala yamona oshimaliwa okuziilila mokulanditha oongombe nenge okulanditha iipa yoongombe yo yavule oku okukala yamona iimaliwa okuza kiilongo yi ili noyi ili.

Uunamapya nuunimuna oyo nana yimwe yomiikondo mbyoka hayi shilipaleke kutya aakwashigwana yetu oyamona iiyemo uunene ngaa okuziilila muunamapya osho nana shili shatalikako shasimana moshilongo shutu ashihe muno.

Oohi odho dhimwe naana dhomiinamwenyo yetu, mbyono hayi kwathele aakwashigwana yetu opo ya vule oku kala ya mona iiyemo okuziilila mokudhi landitha, kaakwashigwana yi ili noyi ili, yaza koombinga dhi ili nodhi ili moshilongo shetu.

Uunamapya osho oshikondo shimwe shomiikondo mbyoka yili yakwashilipalekwa moshilongo kutya ohayi kwathele aantu yomoshilongo shetu opo yavule okumona oshimaliwa yo yakwathele aakwanezimo yawo mboka kaaye na sha oshimaliwa.

Uushitwe wetu owuli ko watalikako onga esipa lyombunda moshilongo shetu oshoka ohawu tu kwathele woo opo tukale twamona iiyemo okuziilila maakwashigwana yetu yomoshilongo uunene tuu pethimbo lyefudho.

Oopate dhetu dhoka twa tunga moshilongo , odho dhimwe dho miinima mbyoka hayi tukwathele opo tu vule oku za pehala limwe okuya kehala ekwawo, osho wo oku talelapo aakwanezimo yetu mboka yeli kokule natse, hoka itatu vulu oku ya tatu ende koompadhi, atuyi niiyenditho yetu, nohayi kwashilipaleke kutya iiyenditho yetu oyili muukolele wuli nawa.

Uunshitwe owuli wa talika ko kutya owo esipa lyombunda moshilongo shetu. Oshoka ohawu tu kwathele opo tu vule okukala twa mona aatalelipo. Nosho wo ohaye tu kwathele opo aakwashigwana yetu ya mone iilonga okuziilila mokukala taya ulike iilongomwa yoshilongo shetu ashihe kaatalelipo.

Moshilongo shetu omuna omahala ogendji ngono haga nana aatalelipo kombanda yomafuta opo yeye yatale oshilongo shetu kutya oshili ngiini Momahala muno ohamu monika oondunda dhokulala nomahala gamwe goku gondja pethimbo lyuupyu.

Oshikondo shetu shaatalelipo osho oshikondo shimwe ha shi ningi oshimaliwa moshilongo, opo shi wape oku kwathela oshilongo shi hume komeho, sho shi wape wo okutunga oshilongo shetu sha Namibia.

Oondjuhwa dhetu odhili odho iinamwenyo yimwe yomiinamwenyo mbyoka ya talikako kutya oyo hayi vulu oku palutha aakwashigwana yetu. Unene tuu mboka yeli momikunda yo itaya vulu oku kala yi ilongela yo ye etepo iiyemo.

Aakwashigwana yetu ohaya vulu okukala yatekula oohi dhawo , ndhoka haya vulu okukala yedhi landithapo opo yavule okukala yamona iiyemo, yo yavule okukwathela aakwanezimo yawo oshowo aakwashigwana ooyakwawo.

Iiyamakuti yetu moshilongo oyo yimwe yomiinima mbyono hayi kwashilipaleke kutya aakwashigwana yetu oyamona oshimaliwa okuza kiilongo yi ili noyi ili, okuziilila moku landitha po iiyamakuti mbika nosho wo okudhipaga po iiyamakuti mbika noku tuma onyama kiilongo yi ili noyi ili.

Iiyamakuti yetu oyo yimwe yomiinamwenyo mbyoka hayi kwathele aakwashigwana yetu opo ya vule okukala yiimona iipalutha oshowo oku imonena iilonga moku keelela iiyamakuti yetu opo kayi dhipagwe.

Uunamapya oshowo iikondo mbyoka hayi kwathele aakwashigwana yetu unene tuu mbo yeli momikunda, ohaya kwathele aakwashigwana mboka yeli momikunda. Nelalakano opo ya kwashilipaleke kutya oya mona iipalutha yakathele aanegumbo yawo.

Uunamapya owuli oshikondo shimwe shomiikondo mbyoka ya talikako kutya, ohashi kwathele aakwashigwana yetu unene tuu mboka tayeeta iiyemo, opo ya vule oku kala ya mona iilonga noya vule oku mona iiyemo ya kwathele aakwanezimo yawo.

Aakwashigwana yetu mboka inaya mona ompito yoku kala ya mona iilonga ohaya kwashilipaleka opo yakale yena iimuna yawo momagumbo ,yo yatekule woo iimuna yo yavule oku yilandithapo opo yamone iiyemo yo yamone iipalutha.

Aakwashigwana yetu oyeli yalanda omashina okuza kiilongo yi ili noyi ili opo yavule oku kala yadhipa uupuka osho woo iinamwenyo mboka hayi lipo iimeno yawo opo yikale yiimba kaya mine iipalutha yagwana.

Oongombe odhili osho eliko lyasima meliko moshilongo shetu shaNamibia oshoka aakwashigwana ohaye dhi dhipaga uunene woo ngele pena uudhigu nenge oohango opo yavule okukala yapa aakwanezimo yawo osho woo aakwashigwana ooyakwawo iikulya.

Omiti dhetu odho omiti ndhoka dhakwashilipalekwa hadhi nana aatalelipo tayazi koombinga noombinga unene momafudho, opo yakale pomahala gawo giimwenenena yoya vule okukala yatyapula omafudho gawo nombili.

Omeya ogo geliko ga talikako unene kutya ogo naa esipa lyombunda moshilongo oshoka ohage tukwathele woo okukala twanwa se tukale woo twaninga iikunino yetu se tuwape okukala twa tekela iimeno yetu opo tumonemo iipalutha.

Uushitwe wetu owo wumwe wa simanekwa menevi Afrika alihe, oshoka moshilongo shetu omu na uushitwe owundji nohawu nana aantu okuziilila kiilongo niilongo yo ya wape okukala ye tu pa oshimaliwa tse tu vule okukala twa longa iilongomwa yetu moshilongo shetu.

Iiyamakuti yetu oyo yimwe yomiinamwenyo ndjoka hatu longitha opo twiimonene iiyemo okuza kaataleli. Ohatwii dhipanga opo tu vule okumonako iipa ndjoka hatu longitha okulongamo iilongomwa yayolokathana.

Uushitwe wetu owuli owo uushitwe wumwe wa simana muuyuni awuhe. Oshoka aatalelipo oyendji ohaye ya ya tale uushitwe wetu niinamwenyo yetu wo mbyoka yili moshilongo shetu. Unene tuu uudhila, oongombe, oshowo iiyamakuti.

Aatalelipo ohaye ya moshilongo shetu opo yakale yatala uushitwe ohaya kala yapumbiwa opo yavule okukala yafuta oshimaliwa shoka oshilongo hashi longitha opo shivule okukala shatunga iipangelo noosikola dhuunona.

Iimeno yetu oyo wo yimwe yomiinima mbyono hayi vulu okukala ye tu etela oshimaliwa oku ziilila kaatalelipo, mboka haye ya moshilongo shetu, opo ya wape oku kala ya tala kiimeno yetu mbika yopaushitwe, opo ya vule wo oku kala ye yi thaneka yo yeku ulukile uunona wawo.

Aakwashigwana yetu oye hole okutekula oohi unene noohi ohayedhi landele iikulya yedhi paluthe ndjoka hayi landwa kiilongo yiili no yiili opo yavule okumona iipalutha yoohi dhawo.

Aakwashigwana yetu oyaninga oondama dhoka haya vulu okukala yatulamo omeya opo yavule okukala yatulamo oohi dhawo noya tekule oohi. Yo yavule wo okudhi landitha yo yamone iiyemo.

Aakwashigwana yetu ohaya tekula oohi dhawo opo ya vule oku kala ya imonena iiyemo, noku kala wo ya kwashilipaleka kutya oya mona iiyemo yi li nawa opo ya paluthe aakwanezimo yawo.

Uunamapya nuunimuna osho oshikondo shimwe sho miikondo shoka hashi vulu oku eta aakwashigwana pamwe, opo ya vule oku indongeka, yo ya ipe uunongo nkene taya vulu okukala taya kunu iilongomwa yawo, nenge ya vule okukala wo ya takamitha iinamwenyo yawo mbyoka haya kala yena momagumbo gawo.

Omeya ogo esipa lyoshilongo shetu, oshoka omeya oha tu ga longitha wo oku tekela iimeno yetu, oku yoga, osho wo oku oku teleka iikulya yetu mbyoka twa pumbwa okulya.

Uunamapya osho oshikondo shimwe shomiikondo mbyoka yili ya kwashilipalekwa moshilongo shetu. Owu li hawu kwathele aakwashigwana yetu oyendji, opo yawape okwiilandela iinima yawo yokulya, noshowo yiilandele iizalomwa yawo.

Uunamapya owuli oshikondo shimwe shomiikondo mbyoka ya talika ko moshilongo shetu kutya osho oshikondo shimwe shili sha humitha komeho oshilongo shetu, oshoka aakwashigwana yetu mboka inaa ya longwa ohaya kala ashike taya longo muunamapya noku mona iipalutha oshowo oku mona iimaliwa yoku kala ya kwathela aakwanezimo yawo.

Uunamapya osho oshikondo shimwe shomiikondo mbyoka hayi kwathele aakwashigwana yetu moshilongo opo yawape okwiilongela iikulya yawo yoyene yo yavule okukala yagongela oshimaliwa shawo pwaahena nande omayimbo gasha oshoka ohaya longo iikulya yoye koonyala dhawo.

Aakwashigwana yetu oyendji oyena oopoloyeka dhawo dhoku kala ya tekula oohi. Oopoloyeka ndhino ohadhi vulu wo ku etela aakwashigwana yetu iimaliwa, oshowo iipalutha, dho ohadhi vulu woo oku kala dhapa aakwashigwana yetu iilonga.

Aakwashigwana yetu ohaya etapo omandoloma gawo ngoka ya haya vulu oku kala ya tula omeya, yo ya tekule oohi dhawo, yo ya vule woo oku kala ya imonena iiyemo, oshowo iipalutha oku palutha aakwanezimo yawo, oshowo aakwashigwana ooyakwawo.

Uunamapya owo oshikondo shoka sha simana moshilongo shetu, oshoka ohashi kwashilipaleke kutya aakwashigwana mboka inaya mona omailongo gawo gopombanda oya mona iiyemo okupitila muunamapya, oshoka ohaya longo nokumona mo iikulya yawo yo ya vule okulanditha ya mone iiyemo.

Uunamapya wetu owuli oshikondo oshinene, shoka hashi vulu oku tu etela omashina ogendji oku ziilila kiilongo yi ili noyi ili, opo tu wape woo oku kala twa longa uunamapya wetu nuupu, kaapuna nande uudhigu washa.

Aakwashigwana yetu ohaya tekula oohi, yo ohaya vulu wo okukala yalonga uunona wawo, nkene oohi hadhi tekulwa, opo wuvule okukala watameka ongeshefa ndjika yokutekula oohi.

Uushitwe wetu owuli oshikondo shimwe shasimana miikondo ayihe, oshoka ohawu nana aatalelipo okuza kiilongo yi ili noyi ili opo wo yavule okukala yetu thigila oshimaliwa tuwape wo okukala twatunga oosikola dhuunona osho wo iipangelo moshilongo shetu.

Uunshitwe wetu womoshilongo shetu unene tuu efuta, owo naana uunshitwe mboka hawu nana aakwashigwana, oshowo aatalelipo, okuza komahala gi ili nogi ili, opo yeye ya vule oku tala oonzo dhetu dho mefuta.

Oshikondo shetu shelongo osho oshikondo shimwe moshilongo shetu mono hashi kwathele aakwashigwana, opo ya vule oku ikwathela yoyene yo yavule wo oku kwathela aakwanezimo yawo poma hala nomahala.

Aakwashigwana yetu oyo yamwe yomaakwashigwana yena oopoloyeka odhindji shokutekula oohi. Ohaya vulu wo okupa aakwashigwana aakwawo okuza moopoloeka muka opo yavule okukala yiimonena iiyemo.

Iiyamakuti yetu oyo yimwe yomiinamwenyo mbyoka hayi tu kwathele opo tu vule oku kala twa mona iiyemo oshoka aatalelipo ohaye ya ya talelepo iiyamakuti yetu koshilongo shetu noha ya pumbwa oku kala ya futa oshimaliwa.

Oongeshefa dhaakwaashigwana yetu yomoshilongo dhimwe dhoomongeshefa dhoka hadhivulu okukala dhanana aatalelipo okuza, kombanda yiilongo, opo yeye yatale nkene hatu ningi oogeshefa yetu uune tuu oogeshefa dhoohi. Aakwashigwana yetu oha ya kala yatekula oohi dhawo nohayavulu wo okudhilanditha opo yamonemo iiyemo.

Iiyamakuti yetu oyo yimwe ya talika ko kutya oyo unene moshilongo shetu hayi vulu okukala ye tu etela oshimaliwa okuziilila moku yi dhipaga nokulanditha onyama yawo kondje yiilongo. Ohatu vulu okulanditha iipa yawo, opo yi ningwe iikutu.

Aakwashigwana yetu oyendji oya inekela muunamapya, ohaya kala yena iilongomwa yawo mbyoka, opo ya vule oku kala ya mona iipalutha, yo ya vule woo oku kala ya palutha aakwashigwana oooyakwawo, oshowo ya vule oku landitha po mbyoka ya hupa po.

Uushitwe wetu wo moshilongo shetu owu li wa talika ko kutya owo naana esipa lyombunda lyoshilongo shetu oshika ohawu kwashilipaleke kutya owe eta oshimaliwa moshilongo okuziilila kaatalelipo mbo hayeya oku tala uushitwe yomoshilongo shetu okuza kiilongo ya yooloka muuyuni.

Aakwashigwana yetu mboka ye li komikunda osho wo mboka yeli pooha dhefuta, ohaya kwata oohi opo ya vule oku landitha, yo ya wape wo ya mone mo oshiyelelwa shawo shoko magumbo shoka taya li naakwanezimo yawo.

Iiyamakuti yetu yimwe yomii namwenyo mbyoka hayi vulu oku kala ya nana aakwashigwana oyendji, okuza kiilongo yiili no yiili osho wo oku za koma hala giili nogiili muuyuni awuhe.

Omilonga dhetu odha simana noshowo efuta lyetu, oshoka ohayi nana aatalelipo, opo ye ye ya tale efuta noshowo omilonga dhetu, yo taye tu thigile oshimaliwa shoka hashi futwa okuziilila sho omukwashigwana te ya a talele po moshilongo.

Aakwashigwana yetu ohaya tungu wo uundama osho wo ohaya tula omeya gawo pomagumbo opo yawape okukala yatekela iimeno yawo yo yavule okukala yeyapa iiyemo yili nawa.

Oondundu ohadhi tukwathela opo tweetepo iihongomwa yimwe unene ngashi oosamende, omavi gokutunga nosho woo ohadhi tukwathele woo okunana aataleli kondje yoshilongo yeye yetupe iimaliwa.

Oongombe odho dhimwe dhomii namwenyo mbono hayi kwathele aakwashigwana moshilongo, opo ya mone iipalutha yo opo ya kwathele aakwanezimo yawo ngele puna uudhigu. Oha dhi dhipagwa etadhi liwa po kaa kwashi gwana nenge puna uudhigu.

Aakwashigwana yetu ohaya kala taya tekula iinamwenyo yawo mbyoka hayi kala momeya ngaashi oohi opo yavule woo okudhilanditha nokudhipa aakwashigwana osho woo aakwanezimo yawo yavule okulya.

Uunamapya owa talikako owo oshikondo shoka shomiikondo mbyono hayi vulu wo okukala yakwathela aakwashigwana yetu mboka inaaya longwa, opo yavule okukala yamona iipalutha , opo yavule okukala yiimonena oshimaliwa okuziilila mokulandithapo iilongomwa mbyoka yalonga yooyene koonyala.

Uunshitwe wetu owuli owo uunshitwe mboka wa simanekwa unene menenevi lyetu Africa, oshowo muuyuni awuhe, oshoka aatalelipo haya zi kiilongo yi ili noyi ili opo yeye ya tale uunshitwe wetu. Yo ya vule woo oku kala yetu thigila iimaliwa mbyoka haya futu, uuna ta yeya moshilongo shetu.

Aataleli po mboka hayeya okukala yeya okutalela po modhilongo shetu oyo yamwe yomaantu mbono haya vulu okutukwathela opo tukale tuna iiyemo okuziilila kondje yiilongo, kiilongo yi ili noyi ili okuziilila maataleli po.

Aakwashigwana yetu ohaya longo mo iilongomwa yawo koonyala yoya vule wo oku kala ya tekulitha mo iinamwenyo yawo mbyoka taya vulu oku tekula mo unene tuu oohi ndjoka hadhi tu pe oshimaliwa oshindji moshilongo shetu muka, oku ziilila momalanditho hi ili nogi ili.

Eendundu dhetu moshilongo odho dhimwe dha talika dhina eliko enene lyomoshilongo shetu oshoka moondundu moka omuna uuwe mboka hatu kala taru wu kongo mo noku wu tuma kiilongo yimwe opo tu mone oshimaliwa oku ziilila kiilongo yi ili noyi ili.

Iimono yetu ohayi kwathele oshilongo shetu opo shi vule okulanditha iiyimati kondje yiilongo yo vule okumona oshimaliwa shi kwathela aakwashigwana yomoshilongo shetu shaNamibia.

Iiyamakuti yetu oyili yimwe yomwaa mbyoka twa talako hayi tu kwathele, opo tu mone iiyemo oku ziilila maatalelipo. Oha yi tupe woo iilonga, opo tu vule oku kala tatu yipe omiti, oshowo tatu yi tonatele.

Aakwashigwana yetu oyendji yomoshilongo shetu oyena iikunino yawo opo yawape okukala ya gwanithapo oompumbwe dhaakwanezimo yawo oshowo oku landitha noku monamo oshimaliwa opo yawape okukala ya landa iilongomwa yawo.

Uushitwe wetu ohawu kwashilipaleke kutya aakwashigwana yetu oya mona iiyemo oku ziilila maatalelipo mboka hayeya oku talelapo oshilongo shetu noku tala uushitwe wetu nkene wuli. Nohaya pumbwa oku kala ya futa oshimaliwa shoka aakwashigwana yetu haya longitha opo wo ya vule oku kala ya tunga oosikola oshowo iipangelo.

Aakwashigwana yetu ohaya ka konga omweelelo, enene tuu momadhiya oshowo moondama. Oshoka ohaga vulu okukala yena uunete opo ya vule okukwata oohi, yo ya vule wo okukala ya palutha aakwanezimo yawo.

Uunamapya moshilongo shetu owuli wa talikako onga esipa lyombunda yoshilongo shetu, oshoka aakwashigwana yetu oyendji oya itula muunamapya. Ohaya longo nuudhiginini opo ya vule okumona iipalutha, oshowo okukala ya mona iiyemo.

Aakwashigwana yetu oyo unene yamwe yomaakwashigwana mboka haya kala yamona iipalutha okuziilila momeya gefundja ngoka hagazi kondje yiilongo tageya moshilongo shetu . Ohaga etelele oohi ndhoka aakwashigwana yetu haya kwata opo yavule oku palutha aakwanezimo yawo .

Omeya getu moshilongo oge li ogo ga talika ko ongo esipa lyombunda moshilongo, oshoka ngele katu na sha omeya itatu vulu oku ninga sha, osho wo itatu vulu oku kala twa kaleka iimeno yetu, ota yi si po komutenya nokomutenya wo.

Aakwashigwana yetu oyendji ohaya tekula oohi, opo ya wape oku kala yedhi landitha kuyakwawo uune tuu pethimbo ndjoka omvula itaayi loko. Yamwe ohaye dhi tumu kondje yiilongo opo, ya wape wo oku kala ya mona iiyemo.

Omikithi dhono hadhi adha uunene tuu iinamwenyo yetu yomomeya uune tuu ohii ohadhi kala woo dhapumbwa omiti oshoka aakwashigwana yetu ohaya longo nuudhiginini opo yamone iiyemo yavule okulanda omiti dhoka tadhi panga oohi dhetu uune tuu pethimbo ndjoka ewinayi.

Omagumbo getu go pashiwambo ogo omagumbo ngoka kwali haga longithwa kootate monale nookuku yetu yonale mwali muna iita moshilongo, okwali hayeedhilile aakwanezimo yawo momagumbo gomiti.

Uushitwe womoshilongo shetu owuli uuyamba wevi lyetu Namibia oshoka ohawu tu kwathele opo wukale wanana aatalelipo kombanda yiilongo nokombanda yomafuta opo yeye yatale uushitwe yoyavule woo okukala yetu thigilapo oshimaliwa shoka haya futu shota yeya okutalelapo moshilongo shetu.

Oshikondo shaatalelipo moshilongo shetu osho shili oshikondo shasimana unene okwee etamo iimaliwa okuza kondje yoshilongo. Oshowo oshikondo shino ohashi kwashilipaleke aakwashigwana yetu oya mona iilonga yoya vule oku kala taya ende naatalelipo moshilongo shetu.

Aakwashigwana yetu oyendji oyiinekela unene muunamapya. Ohaya kwashilipaleke kutya oye na uunongo opo ya vule wo okukala ya mona mo iipalutha oyindji yo yavule wo okulanditha po yimwe ya mone iimaliwa.

Uunshitwe wetu owuli owo wa talikako onga onzo onene oshimaliwa moshilongo shetu, oshoka oha wu tu kwathele opo aakwashigwana yetu yamwe ya vule oku kala ya mona iilonga, oku ziilila moku kala taya keelele aantu, opo kaaya yone nande uunshitwe wetu.

Iipalutha yetu mbyoka twa ninga tseyene koonyala, oyo yimwe yomiipalutha mbyoka hayi tu kwathele moshilongo shetu, oshoka aakwashigwana yetu yamwe yomuyo, ihaya vulu oku landa iikulya okuza kiilongo yi ili noyi ili.

Iiyamakuti ohayi kwathele oshilongo opo shi vule oku mona iimaliwa okuziilila kondje yiilongo, oshoka ohayi nana aatalelipo yeye moshilongo, noku ya okuyi thaneka noku ya okuyi tala.

Aakwashigwana yetu ohaya tekula oohi opo ya vule okukala yiimonena mo iiyemo yawo, oshowo iipalutha, opo ya vule okukala ya palutha aakwashigwana oshowo aakwanezimo yawo.

Eilongo lyetu olyo limwe lyomoshikondo shoka hashi tu kwathele sho ohashi humitha komeho uunona wetu mboka uushona. Wumwe mbono wu na uunongo wokukala tawu takamitha iimeno nokumona mo oshimaliwa, opo wu wape okulanda iinima yawo mbyoka ya hala.

Uushitwe wetu owuli wa talikako kutya onga esipa lyombunda lyoshilongo shetu, oshoka ohamu nana aatalelipo okuza kiilongo yiili no yiili, opo yee ya tale uushitwe wetu moshilongo, yo ya vule oku kala yetu thigila oshimaliwa shawo oku zilila kiilongo yawo, moku talelapo kwawo.

Uunamapya osho oshikondo shimwe shomiikondo mbyoka hashi kwashilipaleke kutya aakwashigwana yetu oya mona iilonga, opo ya vule okukala yamona iiyemo , yavule okukala yakwathela aakwanezimo yawo, mba itaaya vulu okwiikwathela yoyene.

Uunshitwe owo naana wumwe womiinima mbyoka twa talako moshilongo shetu yili hayi tu kwathele oku mona iiyemo okuza kiilongo yi ili noyi ili, oshoka aatalelipo ohaye ya ya tale uunshitwe wetu moshilongo, etaya vulu oku kala yetu thigila oshimaliwa shawo.

Iiyamakuti yetu yo moshilongo shetu ohayi vulu wo oku kala ye tupa iimaliwa oku ziilila kondje yiilongo, oshoka aatalelipo ohaye ya moshilongo shetu noku yi tala, oshowo okukutha omathano gawo. Nokukala ya ulikila uunona wawo mboka uushona.

Moombuga omo momahala gamwe ngoka muna uuntshitwe wuli nawa nowuli po hawu monika nawa. Ohawu nana aatalelipo ya vule okuya moshilongo shetu yo ya vule okutala iinima mbyoka ihaaya mono kiilongo yawo nokutupa oshimaliwa.

Uunamapya owuli owo esipa lyombunda lyoshilongo shetu, oshoka aantu oyendji oyi itaala muunamapya. Omo haya mono iiyemo yawo, yo omo wo haya mono iipalutha yawo opo ya vule oku kala ya palutha aakwanezimo lyawo.

Uunamapya owuli wa simana moshilongo shetu oshoka ohawu kwathele aakwashigwana yetu opo yavule okukala yena iiyemo okuziilila mokulanditha iilongomwa yawo mbyoka taya longo momapya gawo nokupa woo aakwashigwana ooyakwawo.

Uunamapya owo oshikondo shimwe shomiikondo mbyoka yili yalonga nuudhiginini opo wuvule okukala wapa aantu iilonga, uunene tuu mboka inaya mona ethimbo lyokuya kiiputudhilo yopombanda osho wo mboka yamona ethimbo lyokuya kiiputudhilo yopombanda opo yavule okukala yamona iiyemo, yakwathele aakwanezimo yawo.

Uunamapya owuli owo oshikondo shoka oshinene moshilongo shetu. Ohashi kwathele aakwashigwana opo yavule okukala ya mona iipalutha opo woo yavule okukala ya mona iiyemo okuza miilongomwa mbyoka haya longo no kuyi landithapo.

Aakwashigwana yetu ohaya tekula oohi dhawo, opo ya vule oku kala yi imonena iiyemo oshowo iipalutha, yo ya vule woo oku kala ya kwathela aakwashigwana ooyakwawo, oshowo aakwanezimo yawo.

Aalongwa yetu mbono yomuyo taa ilongele uunamapya nuuniimuna ohaa yakala yena ompito opo yakale yakalonga yoyiidhewule. Opo yavule okukale yena uunongo wuunamapya mbotaya longwa moosikola.

Uushitwe wetu owuli owo esipa lyoshilongo shetu, owuli wa simanekwa unene kaakwashigwana oyendji oshoka ohaye ya yewu tale uunene tuu momafudho nokuya yakuthe omathano opo ye kuulukile uunona wawo.

Uunamapywa owuli watalikako ongo oshikondo shimwe, shomiikondo mbyoka yili yatalikako oyo onga esipa lyombunda lyoshilongo shetu. Oshoka uunamapywa ohawukwathele aakwashigwana yetu oyendji opo yavule okumona iipalutha.

Uushitwe oshikondo shimwe sho miikondo mbyono hayi eta oshimaliwa moshilongo shetu unene okuza kaatalelipo mboka haya nanwa kuushitwe wetu unene pomafudho.

Iinamwenyo yetu mbyono hatu tekula momagumbo ohayi tukwathele okutu fala komahala gi ili nogi ili. Ohatu yi dhipaga tatu mono mo onyama tatu longitha iipa yawo opo tuwape okuninga iizalomwa yetu.

Uushitwe owu li ko wa talika ko unene owo esipa lyombunda moshilongo, oshoka ohawu kwathele wo aakwashigwana yetu opo ya vule okukala ya mona iilonga, oshoka otaya taya talele uushitwe wetu, opo kaa wu yonwe po kooyakwawo.

Uunshitwe owo naana womiikondo mbyono hayi shilipaleke kutya oshilongo shetu osha mona iiyemo.

Aakwashigwana yetu oyiitayela tuu unene muunamapya, oshoka ohaya monomo iipalutha , yo taya mono wo oshimaliwa okuziilila mokulandithapo iipalutha mbyoka yahupako , unene tuu ngele ya mana okukala yapa aakwanezimo yawo.

Uunamapya owuli oshikondo shimwe sha simanekwa kaakwashigwana yetu aaNamibia oshoka ohashi tu kwathele opo tu wape oku kala twa mona oshimaliwa tu vule wo oku kala twa kwathela aakwanezimo yetu oshowo aakwashigwana yetu yomoshilongo shetu.

Etosha olyo limwe lyomomahala ngono haga nana aataleli po oku za kombanda yomafuta, opo yeye ya kwashilipaleke kutya iinamwenyo mbi haya tala momathano oyili ngaa muuyununi muno hayi monika. Ohali kwathele wo oshilongo shetu opo shi hume komeho nokushi kwathela oku gongela oshimaliwa okuza kaataleli po.

Aakwashigwana yetu ohaye eta po wo iilongomwa yawo yoyene, yo yavule okukala yeyi landitha po yamone iipalutha oshowo yamona iiyemo. Okuziilila komahangano gi ili nogi ili, okuziilila moshilongo shetu ashihe.

Iiyamakuti yetu oyili oyo iimuna mbyoka yasimanekwa moshilongo oshoka ohayi tukwathele opo yitu etele iiyemo unene tu hatwitumu kombanda yiilongo opo aantu yokondje yiilongo yavule okuningamo iilongomwa yo yalandithe wo.